Ivyamwa mandarena nyinshi biteretse bigerekeranye kubindi, kukamwanya kibara ryirabura cane.

Umugabo w'umworozi w'ikoti ryirabura n'igunira mu minwe ry'ivyatsi agaburira ibitungwa bitatu vyitwa impene birisha mu bwato.

Inzu iriharuguru y'ibarabara iriko umuferege, uruhome rw'urwatsi rutoto rushinzemwo Igiti kirekire c'amababi atandukanye.

Ibarabara ry'ivu riri hafi y'umurima munini utarimye urimo ubiti ibiterwa vy'urwatsi rubisi hafi yaho hari umusozi munini uriko ibiti vy'urwatsi rubisi.

Abagabo babiri bahagaze mumurima w’ibigori umwe w'agapira k'ubururu afise agahamagazo mu minwe uyundi w'inkofero n’ikoti ryirabura n'amarori.

Ikiyaga kinini gisharijwe n'imisozi itatu. Umusozi wambere uriko ivyatsi vy'urwatsi rutoto, imisozi ibiri ikurikira isayangana isa n'ijuru, ijuru risharijwe n'ibicu vyera.

Umuntu afise icupa ry'amabara atukura, umunwa w'irabura ryuzuye amazi ariko avomera ibiterwa.

Imbata cumi z'amabara atandukanye zimwe zirirabura tsikiri izindi zerana zirabura hamwe nizera zihagaze mu kibanza kimwe ziraba mu munzira imwe.

Umuntu w'umwambaro w'abaganga ,wishati y'irabura itaburiya yera. Afise ibiganza bibiri ,ic'iburyo kirimwo ,icupa ici'ibubanfu ikaramu y'ubururu.

Amavoka ashika kiri atanu arereta ku mutumba w'igiti cayo giteye hagati y'umurima munini w'ivyatsi wagutse.

Inka nyishi cane ziri mu kabande kagutse mu burebure no mu bwaguke zisamariwe n'igihugu c'abantu ku mpande zose.

Indagara nyishi zanikiye munsi y'izuba ku nkengera zi kiyaga kinini cagutse kirimwo ubwato bwishi burebure, ubugereranye na bugufi.

Ubwato bubajwe mu mbaho burebure, buhagaze mu ruzi runini cane, rudatemba. Hakurya, ishamba ry'ibiti.

Ikiyaga kinini cane gikikujwe n'umusenyi muke ibiti vy'ugwatsi rutoto vyinshi cane kirimwo ubwato butatu bwera derere

Imisozi ibiri ihanamye iciwemwo kubiri uw'ibubamfu uringaniye, uw'iburyo utaringaniye ugenda usumbasumbana urimwo n'ibuye rinini.

Amatabi canke isigareti nyishi zigerekeranye zisanzaje hasi zifise amabara abiri iryera ni ry'umuhondo.

Ikirere ciza c'ibicu kirimwo izuba ritaraseruka uruzi rukikujwe n'ivyatsi ibiti.

Inyoni nyishi ziguruka mu kirere hejuru y'amazi canke ikiyaga gitekanye gikikujwe n'ishamba ry'ivyatsi rinini.

Ingona ihagaze irangamiza hejuru yishigikije igihome cubakishijwe ivyuma ku mpande zine zose zico kibanza.

Abagore bane bari mukibanza kimwe, uwambere w'agapira k'irabura yikoreye inkwi nyinshi, uwakabiri w'umupira wera afise ibido yera muminwe, uwakabiri w'umuyabaga afise inkwi k'umutwe zigereranye, Umwana ari inyuma yabo akaba yikoreye inkwi zike cane.

akayira gatoya kivu kari hagati yishamba ririmwo ibiti imisigati amashugwe amahwa nivyatsi vyumye hasi

Igunira yera yuzuye ubwatsi bw'ubusho iteretse hasi mubwatsi imbere y'umurima munini w'ibigori bariko barasoroma .

Umugore w'igitambaro gitukura ku mutwe, ariko agirira isuku mu gutwi kw'ingurube yicaye isutamye mu bwato bwuzuye ubwatsi.

Inkende y'irabura yicaye isamaye mw'ishamba kw'ibuye rinini ry'urutare, iriko irisha n'ukuboko kumwe ivatsi kirekire c'urwatsi rutoto.

Inka nyinshi zihagaze mukabande ziriko zirarisha, imwe murizo ikaba ari nyamweru.

Ibarabara ryivu ririmwo ipikipiki imwe ifise amabara yirabura n'ayatukura riri hagati y'amashamba abiri arimwo ivyatsi ibiti n'amabuye.

Impene zine zo mubwoko butandukanye ziruka ziva mubusho zimwe z'amabara yera n'umuhondo, izindi yera, yirabura, umuhondo, izindi zirabura n'izera.

Inka zine z'amahembe maremare yera zihagaze mu busho busanzaje hasi mu kibanza cubatswe kija mbere.

Ikibanza kiboneka karico mw'isoko kindandarizwamwo ivyama bitandukanye nk'amabungo, imicungwe, imyembe, amatunda.

Inkoko zitanu zihagaze mu murima w'ivyatsi kukazuba ziriko zirota, zibiri murizo zikaba ziriko zirisha ivyatsi.

Ibarabara ry'ivu umurima mwiza utotahaye wagutse ishamba ry'ibiti birebire bigerekeranye.

Umwungere w'ipantaro yirabura, ikoti y'amabara yirabura yera n'ayatukura, inkofero y'umuhondo ariko arisha inka y'amabara yirabura n'ayera.

Umusore yambaye ibutura yera umupira utukura afise ijerikani y'urwatsi rutoto yuzuye amazi ari kuvomera umurima w'amashu.

Ishamba rinini ryagutse ryuzuyemo ivyatsi vyinshi vy'ubwoko, butandukanye ibiti vy’ibara rimwe risa urwatsi rutoto rirasiyemo izuba.

Umurima uteyemwo ibigori bimwe bigeze gusoromwa, ivyasoromwe vyumaganye ibiri haruguru y'ivyatsi vyinshi birundanye vy'urwatsi rutoto.

Ibarabara ry'ivu riri hagati y'amashamba abiri, arimwo ibiti birebire vy'ibigazi n'izindi ndimo zisanzwe z'ugwatsi rutoto.

Umurima munini uteyemwo indimiro zitandukanye, uwambere uwimyumbati, uwakabiri ibiti vy'ibigazi.

Inzu zibiri ziri mu rugo rumwe, imwe nini yagutse ifise umuryango utukura, iyindi iri impande y'ibiti vy'ibigazi idaheraheje.

Ibiti vy'umusigati vyameze ku murima uri haruguru y'umufurege amaja ku rugo, hagati y'ibiti n'ivyatsi bitandukanye vy'urwatsi rutoto.

Abasore babiri bicaye mu bwato burebure; buri ku nkengera y'ikiyaga. Gikikijwe n'umusenyi, n'ivyatsi, utereye amaso imbere. Ni vyinshi cane vy'urwatsi rubisi.

Abagore batatu bari mu murima w'imboga, umwe w'igitamabara c'umuhondo ku mutwe afashe amababi, uyundi wa kabiri ariko aravomera, uwa gatatu ariko arakangaza.

Abagabo batatu bama pantalo yirabura, bariko batambuka. Umwe mw'ibarabara ry'ikaburimbo aduga, ririmwo umuduga umanuka. Babiri bandi kunkengera y'ikaburimbo bamanuka munsi y'ibiti.

Imiduga ibiri iri mwibarabara ikikujwe n'amazu atatu asakajwe n'amategura gatukura, n'ibiti bire bire bishika kuri bine, n'ikibanza kinini kitarimye kirimwemwo ibitoke, n'amatafari n'ivyatsi vyumye bituriye.

Ikiyaya kibonekamwo ivyatsi, indimiro, amazu, ibiti n'ikirere ciza kirimwo ibicu vyera.

Ibiti vy'imisigati biteye ahantu hamwe harundanye, hariko amababi atotahaye y'urwatsi rutoto kw'isi isanzajweko amababi yumye.

Inzu zibiri zubakishijwe amatafari zisakajwe n'amabati atandukanye, iyambere aratukura, iyakabiri arasanzwe. Ibiti vyinshi biri mw'ishamba hepfo yayo mazu.

Umushingantahe yambaye umwambaro w'akazi w'ubururu, inkofero y'irabura atangarira Inka iri mukabande y'amabara y'irabura, n'akabara kera k'uruhanga.

Umuntu w'impuzu y'ubururu afashe icupa ry'amazi ry'ibara ryera n'iry'ubururu avomera igiti c’amashurwe y'amashami yera.

Abagabo babiri bahagaze mw’ibarabara. Umwe wipantaro yirabura n’ishati itukura n’inkofero y’ubururu. Uyundi w'ipantaro yirabura n’umupira utukura n’ibirato vyirabura. Bariko babuganiza umwavu mw'igunira ryera.

Umuntu ahagaze hagati mu mirongo mu murima w'imboga yambaye impuzu zifise amabara y'umuhondo n'ayera ahetse igikoresho ku mugongo c'umuhondo.

Intoke z’ikiganza c’umuntu zijojoterezamwo amamaye y’amazi mu ifumbire riri mu murima ryakuzemo agategwa gato karinganiye k'urwatsi rutoto.

Umugabo w'impuzu z'amabara yera n'ayirabura, ahetse igikoresho gitukura n'icera gifasha kwica udukoko dutoduto two mu mirima.

Isanamu iriko amafi aboneka nke amafi akiva mu kiyaga akiri mabisi atokeje adatetse, kandi adakaranze.

Ubwatsi buhagazemwo umugabo w’ipantaro yirabura, agapira kera, agasaho k’ubururu , uruzi rukikujwe n’ibiti.

Imeza iteretseko isahani yera iriko ifi zibiri zokeje n'indimu ziciyemwo ibice bibiri , amababi akikuje yamafi y'ugwatsi rutoto.

Imeza ndende y'urubaho rwumye rw'irabura iteretseko isahani yera iriko ifi zibiri indimu n'amabababi y'urwatsi rutoto.

Isahani yera iriko isamaki yo mu bwoko bwo mu mazi, imboga zibisi zidatetse, ikanya biri ku gitambara gitukura.

Uruzi gw'amazi y'ugwatsi rubisi rurimwo utuzu twubatse kurutonde ubwato bw'ubururu bukikujwe n'ishamba ry'ivyatsi.

Amafi menshi cane arundanye ageranije, amwe agororotse ayandi azinzemwo kabiri bashize mu ndobo y'ibara ry'agahama.

Igapo yera y’udutoboro kumpande zine zose no hasi irimwo amafi atatu manini manini yo mubwoko bwa tilapiya.

Uruzi rw'amazi y'urwatsi rutoto rukikujwe n'inzu, n'ishamba y'ivyatsi burimo ubwato buriko busozwa n'abagabo babiri.

Uruzi rudatemba ruteze ahantu mugishanga gikikujwe n’ishamba rininiya haruguru ry’ ibiti bitandukanye, n’ivyatsi bikeya imbere.

Urutaro rwagutse rujishe n'imigozi yirabura igenda isobanya kuruhande rwanikiyeko indagara mbisi zigerekeranye .

Imeza ndende y'amaguru ane y'urubaho iriko amafi ,menshi atonze kurutonde kandi agerekeranije hejuru y'izindi.

Indagara zinini zinini di bi si ziteretse hasi zigerekeranye ku meza y'urubaho n'izindi zito zito zumye ziteretse mu kaba kuri gatoyi kera n'isamaki hejuru mwie sirori y'icuma.

Igiti kire kire cane c'ivoka kiri hagati mu ndimiro zindi nk'igitoke, indumu.

Inzu yubakishije ivyondo isakaje amabati ifise urugo rw' ivyatsi binini vy'urwatsi rutoto bigenda bisumbasumbana hepfo yaho ivyatsi namabuye abiri.

Ishamba ryuzuye ibiti bigufi birebire, bigereranye, bivyibushe, vyonze vy’amashami yose afise ibara rimwe ry’urwatsi rutoto.

Ibiti vy'ibigori vyinshi bigerekeranije bishanje hasi yo mu murima, hagati muri wo, igiti ceze c'ivyatsi bitotahaye bifiseko udushurwe twera.

Umurima munini wagutse urimwo ibiti ,ivyatsi bishinzemwo udutituriko impapuro zishika cumi. Ivyatsi vyumye vyasoromwe biboneka nk’ibigori .

Umusore w'ipanaro yirabura umupira utukura ahagaze haruguru ry'ibarabara ry'ivu mu murima, araba uko umupfasoni w'umupira wirabura asoroma ibigori.

Umurima munini wagutse urimwo ibice bitatu: amashurwe atotahaye n'ivyatsi bitotahaye, ivyatsi vyumye, indimiro zisoromwe zumye cane n'ibiti bitotahaye birebire.

Urugo rugizwe n'ibiti bishinze n'ibindi bikikamye, bishinzwemwo ivyatsi vyumye, imbere m'urugo ibiti vy'ibitoki n'ibindi vy'urwatsi rutoto.

Abagabo babiri bahagaze mumurima munini wamaze gusoromwa urimo ibiti vyumye bimwe bigihagaze ibindi bagiye baraca munzira.

Umurima watewemwo indimo zibiri wamezemwo ivyatsi, haruguru yawo ivyatsi birebire bifisemwo udushurwe twera.

Igice c'ivyatsi, gikurikirwa n'akayira k'amabuye, hirya utereye amaso imbere umurima w'ibigori.

Inzira nini y'ivu n'amabuye atandukanye, amwe manini manini ayandi agereranye matomato, yibonekeza akiri munsi y'imisizi ibiri ihanamye.

Ivyamwa twita amatunda ahiye n'ayakiri mabisi asanzaje agerekeranije kw'igunira ryera riteretse kumeza.

Ikibanza gisa n'ikidandarizwamwo ubwoko bw'imboga; itomati, ibiraya, indimu, ikaroti, isereri, ipuwaro, imicungwe, ibijumbu.

Umugore ariko aramwenyura w’ishati y’amaboko magufi , igitambara ku mutwe afise mu minwe ibiharage bitukura ahagaze hagati mu murima.

Umugabo muremure w'umupira w'urwatsi rutoto yambaye agakingirizo ku munwa ahagaze mu murima munini w'amashurwe.

Umugabo ariko aramwenyura yambaye umupira w'amaboko magufi w'urwatsi rubisi afise ibigori mu minwe vyumye bimwe bitonoye m'umashishwa ibindi bidatonoye ahagaze mu murima w'ibigori

Abagabo, abagore bari mu gikorwa co kurima umurima bafise amasuka bamwe bakangaza abandi barima.

Imyumbati ihejeje gusoromwa, itandatu igerekeranye k'umuzi umwe, uri mu murima w’amashu, n’amateke, n’ibitoke n’ibindi biti.

Umugabo w'ishati y'amaboko maremare yera afashe n'amaboko abiri umwungu munini cane ahagaze mu murima w'ibigori ukikujwe n'ishamba ry'ibiti birebire.

Umugabo yunamye, yishigikije inkoni w'ishati yirabura y'utubara tw'udushugwe, afise umupira mu ntoke w'amazi ariko avomera indimiro.

Urugo runini rwagutse rurimwo inzu isakaje amategura yubakishije amatafari rurimwo ingurube indwi.

Umugabo ahagaze mu murima w'ivyatsi bibisi n'ivyumye yambaye agapfuka munwa gatukura ipantaro yirabura n'ishati ahagaze afashe ku giti n'ukuboko kumwe.

Ibijumbu bitandatu bigerekeranije mugiseke gito giteretse ku meza, mw'ivyo harimwo kimwe gishinze hagati y'ibindi c'igitwe gifise ibara ry'umuhondo indani.

Umugabo w'ibirenge bisa yambaye umupira wirabura, ikabutura yurwatsi rubisi ariko asunika ikinga mw'ibarabara ryivu , rigerekeranijeko ibitoke.

Imboga zo mu bwoko bw'ipwaro, zishika kuri indwi, zitonze zigororotse, zigeretse ku zindi zibiri ku meza y'urubaho.

Inka ya bitamo irambije mu murima munini uri ku musozi w’ubwatsi buremvye, w’ubwatsi butoto n’udushurwe duto duto tw’umuhondo .Inyuma, ibiti vy’urwatsi rubisi birebire.

Abagore babiri na bagabo indwi bahagaze mumurima munini cane wagutse w’ibigori muribo umwe w'umukenyezi w'igitambaro kumutwe c'ubururu afashe namaboko abiri ikigori.

Umugabo ahagaze mu murima w'ipome z'ugwatsi rutoto n'izitukura yambaye impuzu y'ugwatsi rubisi n'agafukamunwa gatukura.

Umwungu mwiza munini utotahaye bakuyeko ibice bibiri biboneka kurubaho ruteretse hasi ku meza.

Ivyamwa bibiri bita amabungo. Rimwe muri ryo riciyemwo igipande. Indani , rikaba risa n’umuhondo.

Umukenyezi yunamye mumurima w'imboga yambaye igitenge kirimwo amashurwe y'amabara y'agahama n'umuhondo, ikoti y'amabara yera nay'atukura igitambara c'ubururu

Umurima mwiza utotahaye wibigori bikiri bito bitaragera kwera biri haruguru yibarabara ryibonekeza ko arivyivu gusa.

Umusore ateruye imyembe itandatu, mibisi n'iyihiye, w'agapira k'ubururu. Ahagaze mu kibanza bashoreramwo imyembe.

Ivyamwa bitatu biteretse ku nkoko ibajije mu mbaho zibiri zifukuruye imwe yubitse n'iyindi iteretse ku meza y'urubaho.

Ikibanza co mw'isoko bashoreramwo: Amakaroti, itomati, indimu, ibitunguru bitukura nivyera, beterave, ibiraya, imboga n'ibindi bitandukanye.

Ingundu yibijumbu bivuye gusoromwa biri kugiti kimwe gisangiye imizi myinshi inyuma imboga canke ibiharage bigeze gusoromwa mumurima munini.

Umurima munini wagutse w'ibigori biboneka nkabimwe biri mukumera, ivyeze nibigira vyere.

Umurima munini wagutse w’ibitoke vyeze. Ibiti bimwe bihagaze neza ibindi bihagaze bigoramye biri mw’isi yuzuyemwo ivu ryinshi .

Ubwoko bubiri bwigitegwa citwa igitoke, ubwambere busa numuhondo akaba ari umuhwi ,ubwakabiri busa nubwatsi rubisi akaba arigitoke gisanzwe.

Isinzi ry'abantu bicaye barambije m'utwatsi musi y'ibiti vy'amashami maninimanini, imbere yaho imifuko canke amagunira yamabara yera n'urwatsi rutoto agerekeranije m'utwatsi.

Ibitoke vyibisahira biteretse bitondetse hejuru no hasi mukibanza kiri mwisoko bishigikijwe nibiti bitanu bigeze gushogwa.

Umugore akenyeye igikwempu mu gikiriza yikoreye igunira ryuzuye ku mutwe n'ukuboko kumwe, ariko atambuka hagati y'umurima.

Umutwe w'ikinga, igice cikapo, gifise amabara y'umuhondo nayirabura amagunira canke imifuko ibiri yera

Ibarabara ry'ivyatsi n'ivu rikeyi riri hagati y'imirima, ibiri minini y'ibigori bikiri bigufi bitaraba birebire bitaragera kwera.

Ikibuga kigaragara kinini mu bwaguke no mu burebure kirimwo ivyatsi vy'urwatsi rutoto n'udushurwe dutoduto twera tugufi cane.

Umurima mwiza muremure utotahaye uteye kijambere wagutse mu burebure no mu bwaguke utabona aho uherera utereye amaso kure cane.

Intete z'ibiharage, bumwe bwu bwoko butukura busanje burwiriranye hasi ku gitambara canke ku mukeka.

Umutumba utari muremure ugereranye w'amashami agerekeranije y'urwatsi rubisi, kw'isonga ukaba ufise agashurwe k'umuhondo.

Ibarabara ryagutse ry'ivu ririmwo umuduga, imbere amazu, inyuma ikinga ririko ingundu zizatu z'ibiharage zivuye gusoromwa.

Ibigori vyishi cane vyumye bakuyeko amashishwa gusa vyanikiye kuka zuba ku rugo bigerekeranijeko gutatu ku biti bishinze.

Umugabo n'umugore bariko bagosora k'urutaro ibigori vyumye, bimwe vyanikiye hasi ku magunira, ibindi biri mu magunira ahagaze yera afise n'ugwatsi rutoto ku mpande.

Amabase atatu arimwo intete z'ibigori canke ibiharage vy'ubwoko butandukanye, muri zo hakaba hasobetsemwo amabakuri y'ivyuma.

Abagore babiri bibitambaro mumutwe bunamye kurutaro ruriko ibigori bigira bije kukayungiro kanini kibigori bisanzaje vyinshi umwe muribo ahetse umwana akagira n'igitambara cera muminwe

Umugore n'igitambara ku mutwe yunamye mu murima munini wagutse w'imyumbati, akumye amashami asuzuma indimiro.

Ikaranga zikiri mumashishwa zisanze hase zitondetse kandi zigerekeranye murizo hagati hakaba harimwo zitanu zitonoye.

Umurima munini cane mu burebure mubwaguke w'imboga zirimye kijambere ku murongo zikikujwe n'urugo rw'ivyatsi ruringaniye.

Umurima w'imboga mwiza utotahaye wagutse muburebure no mubwaguke, urimye kijambere kumurongo utondetse ,hagati harimwo utuyira.

Umugore amwenyuye yambaye agapira k'ibara ry'irabura, n'iryera; inkofero itukura arikumwe n'abagenzi be bane bari mu kibanza bashoreramwo ibiharage bitukura.

Umufuko canke igunira rizinzemwo kabiri canke gatatu hejuru ku mutwe wuzuyemwo ibihoke vyumye vyirabura.

Imitumba itatu y'amasaka yeze agerekeranye ku yandi ateretse hasi ku meza y'urubaho.

Igunira rijishije rizinzemwo kabiri , ryuzuye ibihoke no kumunwa bisanje , vyiza bitotahaye kumukeka ujishije Kandi wagutse .

Ibihoke vyumye biteretse bigerekeranye mu muzingi utari muniniya biteretse ahantu ku meza canke ku gitambara hera.

Ibiseke bibiri bijishije birimwo ibiharage vy'ubwoko bubiri butandukanye ubwa mbere ubwoko bwitwa Nyiramagorori ubwa kabiri bwitwa Mwirasi.

Ibiharage bisanzaje mw'isi isa n'iyirimwo ifumbire ryirabura ,ibindi biri mumufuko wera indani, hanze ufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umuntu w'urukoba rwera yicaye asutamye imbere y'umurima w'ibiharage, ariko asoroma; agakoresha ukoboko kw'iburyo ahereza ukw'ibubamfu.

Inkoko nyishi ziri hamwe zera mu kibanza c'ihinguriro rihingura ivyubworozi ririmwo amatara ane.

Umukenyezi amwenyuye ahimbawe ahagaze imbere y'inzu ya nyakatsi yambaye umupira w'amabara yera n'ayatukura ateruye mu ntoke akanyana.

Umugabo w'umworozi wa kijambere yambaye itaburiya yera akadobo mu minwe ku bururu yicaye asutamye inyuma y'inyana y'amabara yera n'ayirabura.

Umugabo w'umupira utukura ahagaze hagati y'ibiti bibiri asamarira ingurube y'amabara yera n'ayirabura.

Inkoko nyinshi zubwoko butandukanye zimwe zera, izindi zirabura nizifise amabara avanze ariko zose zimitwe itukura zihagaze mukibanza kimwe bazororeramwo.

Intama imwe y'ubwoya bwinshi, ihagaze ku maguru ane, iziritse n'ikiziriko cera, ihagaze mu bwatsi burimwo amabuye matomato na manini.

Umugore w'ijipo y'igitenge, umupira w'imbeho wera, igitambara k'umutwe, ahagaze mu nkoko yunamye, munzu igizwe n'ibihome vy'amatafari y'ivyondo.

Umwana w'umuhungu akiri muto yambaye ishati yera y'amaboko maremare ahagaze imbere y'inzu y'imbaho afise mu maboko igikoko kiri mu bwoko bw'igikere.

Igikoko co mwishamba co mu bwoko bw'inkende kiboneka nkigikuze cane c'amabara yera n'ayirabura kiriko kirisha ivyatsi.

Ibikoko bibiri vyo mubwoko bwinkende kimwe gikuru gikuze cibonekeza nka nyina wikindi gikikiye mu minwe bihagaze mwishamaba ryivyatsi inyuma amashurwe yamabara.

Inyoni ihagaze kumaguru abiri m'umurima w'ivyatsi bikangaje. Ifise akabara kirabura n'akera kw'izosi, amaso yirabura, umunwa mugufi.

Igikoko kiguruka co mu bwoko bw’inyoni gifise amabara yera , yirabura, ubururu , urwatsi rutoto , umunwa usongoye , gihagaze ku giti

Igikoko co mu ishamba kiri mu bwoko bw'ubuyabu gifise umurizo utukura igikiriza cirabura mu maso h'amabara yere cicaye hagati y'igiti.

Ibikoko bitatu bihagaze bitonze vy'ubwoko bw'inyoni zifise umunwa mugufi, amaso mato yirabura mw' ishamba ry'ivyatsi vyinshi.

Inyoni nini y'amabara yera n'ayirabura, y'umutwe wera, amaso atukura cane, umunwa mugufi ufise inyamaswa uhagazeko ku giti.

Igikoko cera derere gisanje amababa mu kirere kiguruka c’amaso yirabura tsikiritsikiri kiri mu kuri mu bwoko bw’ibihungarema.

Igikoko co mu ishamba gihagaze mu bwatsi bw'urwatsi rubisi c'amaguru ane, umurizo, amatwi abiri maremare ,amaso mato akazuru gato n'umunwa muto.

Igikoko co mu bwoko bw’inyoni gihagaze ku maguru abiri ku rubaho gifise amabara atandukanye , iryera ku gikiriza, ku mababa iryirabura n’umuhondo , ku mutwe iryirabura n’iryera.

Inkende zibiri zihekanye ku mugongo imwe imvyeyi ihetse nto umwana ziri mu ibarabara riboneka ko riri hafi y'ishamba.

Inyoni zibiri z'amabara y'agahama n'ubururu zihagaze kumutumba wigiti Kiri mw'ishamba rinini ry'ivyatsi